Vootibu shee ka niribi beni niribi maa galisiya pam. cheche za ni maani. niribi bela fooliini ka bɛ zaa vootiri katiritaba zaɣiyinɔ n be balɔt bɔx nim maa shee ɔ pun vootimi ka mali ɔ gbaŋ maa n niŋda

niriba pam n-za yiŋa amaa bɛ baa anu m-be tooni bɛ zaa pilila zupiliti ka di nyɛ buluu pilinga gba zaa bela ni maa ni pilinga maa ni za so sani maa o gbubi la buku ka niŋ wɔchi ka paɣ' so gba zaa za ni maa ni ka gbubi buku.

Kom puuni ka nitiba doli chena bɛ gbibila bɛ niɛma sheba gbibila gaɣa ni bini mali binshaɣu duɣura ka sheba mee gbibi bɛ bindohi mini bɛ baaji nima ka sheba mee gbibi bɛ lahi ka sheba mee gbibi kuɣu sheli bini ʒiina dizuɣu.

Niriba n laɣim zaya niriba maa zaa yela chinchina niɛma dabba maa sheba bɛ ye liiga nima ka zaŋ cheeni nima n yili bɛ nyingoya ni paɣaba bibaayi n za tooni n wara baɣaba maa zaŋla tampiɛla n lo bɛ zuɣuri.

Niriba n ʒɛya sheba yela liiga ka di mohi ka sheba mee liiga maa sabigi bɛ zaa yuunila tooni ka so mee za bɛ tooni n yera do'so gba zaa n za kpaŋa ŋun yela kpari sabinli.

Tiŋpuuni ka niriba zaya ban zaya maa ni yino nyɛla paɣa ninkurigu o yela liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli ka di booboogi zaɣa piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka do ninkurigu so za o tooni n gba pili zipiligu ka kpa ninkpara ka ban niriba za o nyaanga bɛ ni yino tamla moto zuɣu.

goota ni ka kom mini saɣari pali goota maa mii pam daɣami bia so n ʒɛ goota maa tooni laa bia maa yɛla neen ʒiɛhi ka bia so gba zaa lahi ʒɛ shɛli polo o gba zaa yɛla neen ʒiɛhi

Niriba n zaya bi mi zaa zala sola nim gbuni ka bi nyaanga tihi bɛni ka jiranbiisa piɛlli gba za bi nyaanga maa niriba maa ni yino pili la zipiligu zaɣa tampilim ka yɛ liiga piɛlli ka so za n baɣa o nyaanga ka yɛ liiga buluu.

Sarati n niŋ palli zuɣu ka loori nimmaa ni yino kuli kabsikabsi n wurim ka loori luɣuli niriba zaya ban zaya maani yino yɛla liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka zaŋ o nini labi kpaŋa ka bɛ nyaanga tihi zaya ha.

Paɣaba bibaata n za sambanni ka ŋmana pam za bɛ tooni ka bɛ paɣara ŋmana maa puuni kapsi biɛni mi boɣati nima gba zaa biɛni mi ka loba sheli din ʒiri kom gba zaa biɛni paɣa yino n yeri binsheli ka ji o zuɣu ka paɣa yino mee yuuni sheli polo.

Polinsi nima n gbaari do'so polinsi nima maa sheba nyɛla gbampiɛla ka bɛ yino nyɛ gbansabili bini gbaari so ŋɔ mee nyɛla gbansabili o yela liiga ʒee ka pili piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka kuhura.

Ashiptini ka niriba biɛni nitiba pam n do. goro nima zuɣu ka doɣata zaɣa yino yuuni ba doɣata maa zaŋla niɛma m pili o niŋgbina zaa do so n za sheli polo do'so mini paɣa so n ʒia ka bɛ koneti binshaɣu niŋ paɣa maa nuuni ka niŋ lala doo maa nuuni doo maa yela liiga ʒehi.

doo n-ʒi gbambila zuɣu gbambila maa mi nyɛla zaɣ' dozim ka o nyaaga nema tam teebuli zuɣu ka kpalansi ʒe teebuli maa gbunni neen' shɛŋa din tam teebuli zuɣu shɛŋa nyɛla biskiti binyura ni sikeel ka gbambila tam sikeel maa zuɣu.

Niriba n zaya bɛ pam nyɛla paɣaba ka bɛ zaa gbibi bɛ bihi tam bɛ Naba zuɣu tooni ŋɔ do so n zaya doo maa yela niɛn'ʒehi la teebuli ʒɛ o tooni teebuli maa puuni binyerisi pam n tamya ka o pindi kunkoŋ sheli.

Niriba n zaya bɛ zaa gbibila kamara nima bɛ sheba malila baaji nima shena mee ka baaji nima paɣaba gba zaa bela niriba maa puuni ka bɛ zaa zaŋ bɛ kamara nima maa n kpa maakurofon nima shee n guli so ni o kana ti yeli ka bɛ yaagi o foto.

niriba n shɛrina a lɛɛpilɛɛni bi ni yino gbabila bi o nuuni bimaa mi yɛla liga bulo ka pɛli zupɛligu ka o mi gbabi ruba piɛli o nuuni ka bi yino gba yɛ chichini liga vakahili ka so jijam sabinli ka niŋ nosi makisi ka gbabi o yɛlodozim baagi dozim o nuuni